Daddalo, daddalo la'nummoro daddalu manxhi beettira lowontanni hasiisanno. Daddalo daddalanno woyite babbaxxitino doogonni woxe afirara dandaanno. Hakko woxinni babbaxxinoricho assirate injaannosi.

Biifisa. Biifisate yaa mitto coye injaannonna xawe leellanno gede assate. Tenne biifisa lainnohunni la'neemmo woyite babbaxxinnoricho horoonsiratenni mitturichi biife leellanno gede assa dandiinanni.

Polotika konne polotikka la'neemmo wooyiite manchu konne polotika babbaxxitinno doogonni la'anno, lae kaeentinnino sammi yee lawisi garinni cooyiirara dandaanno. tini lowonta dihasiissannote. mitu mitu polotiki manna goddaasara dandaanno.

Seesa. Seesa lainnohunni la'neemmo woyite lowontanni biifado woyi lowontanni tashshi assanno. Mittu manchi umosi seesa hasiriha ikkiha ikkiro babbaxxitino doogonni babbaxxinoricho horoonsira dandaanno.

Muronna laalo tenne murona laalo la'neemo woyite manichi beeti miroyiwininna laaloyiwii afi'neemor lowonitta jawareeti tini muronna laalo lowo geesha ka'litanno babbaxitino doogonni manichi heesho sooritanno

Faashine, faashinete yineemmori lowo garini leellisha dandiinannireti lawishshaho uduunu faashine yineemmo haaro haaro udano abbine leellinshanni garati.

Afantino gashshaanonna annuwa, afantino gashshaanonna annuwa la'neemmo woyite kuri afantino gashshaanonna annuwa gobbankera babbaxxino bayicho afantanno. Qolte ka'eno daganniha qarra tira dandiitanno.

Mininna dubbu saada. Mininna dubbu saada la'neemmo woyite mininna dubbu saadara lowo badooshshi noonsa. Mini saada heedhannohu mine ikkanna dubbu saada kayinni heedhannohu dubbohooti.

Odoo yaa mitto dudduwo dudunbanni garaati, tenne odootewiinni afi'nanniri lowo horo heedhanno hiitto yiniha ikkiha ikkiro mittu manchi odootewiinni afi'nokki coye afara dandaanno

Koatte. Tenne koatte la'neemmo woyite manchi lekkate wodhannota ikkitanna babbaxxitinorichi manchu lekka gawajjannokki gede assite gargartannote. Koatte lowonta jawa geeshsha kaa'litanno.

Odoo yineemmo woyiite haroo coyeti konni albaanni nooha ikikkinni haaro mannu maciishinnokiha machiishshitinok dagara odeessinanni garaatti yaate odoo lowontanni mannaho hasiissanno

Owaante, tenne owaante la'neemmo woyiite manchu beettira owaante heedhuha ikkiha ikkiro lowonta danchaho. mittu manchi qarrame kaeentinni kaa'laahe hooge hattono xiwame kaeentinni jajjare owaante hoogiro didanchate.

egenshiishsha egenshiishshu kuni haaro coyi woyi haaro odoo affinnokki dagara woyi affinnokki mannira iillishate woyi tareessate yaate egenshiishshu yaa lowonta jawa horo noosiho.

Sensile, kuni sensili lowonta danchaho ,mitu manchi umosi seesa hasiriha ikka ikkiro babbaxino horonsirate woyi babbaxitono doogoni umisi sensile xawisa dandaano

Muro, muro tini qoxeessaho heedhaha ikkiha ikkiro lowo kaa'lo kaa'littano tene murowinni lowo oxyigine fulittano daafira manchu beetti hasirini garinni foo'lara dandaano ,giddosini giiratino ayere fushe kaeentinni dancha adhara dandaano

Daganna maate daganna maate mitteenni heedhannoha ikkiha ikkiro lowontanni danchaho tini daganna maate mitteenni heedhuro ku'u ko'ee macciishshanni ku'u ku'uyi qarra tiranni mitteenni ledo heera loworira kaa'litanno

Electironikse electronikse a'neemmo woyte babbaxxitino electrikete ledo xaaddannote konnira manchu electronikse horonsiraa woyte lowo geeshsha qoropho hasiissaasi mayra yiniro gawajjono noo daafooti

kalagonna qoxxeessa la'neemmo woyite kalaqunni afamannori qoxeessaho afamannori qoxeessaho heerannori manchi beetti huneenna ba'ara dandaannori heeranno daafo manchu beeti kone qoxeessa biifisse agara noosi

egenshshiishsha, egenshshiishshaho yinannihu haaro duduwo woyi haaro coyee affinnokki dagara woyi affinokki mannira iillishate woyi tareessate yaate. kuni egenshshiishshi jawa horo noosi.

Kalaqonna qooxeessa konne kalaqonna qooxeessa la'neemmo woyiite mittu qooxeessi biife heerannoha assanno lawishshaho muro heedhannoha ikki ikkiya ikkiro kalaqamu gade soorrantannokkibassitanno.

Agatto agattote yinanniti babbaxinorichinni qixaawannoha ikkanna mittu manichi tenne agatto sammi yee agannoha ikkiha ikkiro manichu aana gawajjo abbitara danidaano konni daafira manichu Buuxani agiro danichaho

Biifisa biifisa yaa mittoricho biife leellanno gede assa leellishshanno lawishshaho qooxeessa biifinsanni woyte babbaxxino ishine xinqine hoolle ka'neentinni hattonni giirre ka'neentinni qooxeessa biifisa dandiinanni

Egeshshiishsha lainohunni egenshshiishshu lowo horo afirino kuni egenshshiishshaho yineemmohu haaro odoo afinnokki Mannira iillishshate woy tareessate yaate

Gallanni mine la'neemmo yannara kuni minunna gallanni mini manchi beettira lowontanni hasiisanno. Manchu beetti barra hare baxiwa hose dayiro hashsha e"e galannohu minisi giddooti. Konnira minu hasiisanno.

Hayyonna bude ,konne hayyonna bude la'nohunni la'neemmo woyte lowo horo noosiho daga dagate ledo umise umose ayirrise heedhanottano assanorichoti ,mite mite dagarano umiseha ikkinohu budu noose .

Sagale sagale la'numoha ikkiha ikkiro tenne sagale babbaxitino doofoni afira danidiinanni lawishshaho kalaqamunni afanitanno muronni no sagale afira danidiineemo hattono babbaxino fafirikkani fulitanni sagale hedhano

Muro muro la'neemmo woyte tini muro babbaxxeyo garii afama dandiitanno kalaqamunnino ikko manchu loose fushsha dandaanno tini muro loworira kaa'litanno sagalimmateno ikko babbaxxitinorichira

Baadi xagga tenne baadi xaggara horo heedhuserono hattono gawajjo dihooggannose lawishshaho sammi yine tenne baadi xagga marre marammadhinikki adhiniha ikkiha ikkiya ikkiro goddaassara dandiitanno.

bunu minenna sagalete mine konne bununna sagalete mine la'neemmo woyte lowonta babbaxxtino dani sagale afantara dandittanno, manchu beetti mare kae hasirinore afi'ra dandanno

Sumuda sumuda la'neemmo woyte lowontanni danchaho mayra yinummoha ikkiha ikkiro mitte dagara umiseha ikkinohu sumudu noose hattono xagge tenne xagge daggaa ilamara leellishate kaa'lanno

Koatte, koatte tini lowo horo uyittannote, tene koatte wodhinannihu lekkate ikkanna tene koatte wodhinokki manchi gawajamara dandaano, lekkasi babbaxinorichi gawajattanokki gede assite gargarittanoti koattete.

Maxaafa maxaafa la'neemmo woyiite konne maxaafa mittu manchi qixxeessanno woyiite babbaxinno garinni lowo waaga kaffale kae mannaho hasiisaa garinni hasiissanno hedo giddo birreesse kaeentinni fushshanno.

Sagale sagale manchi beettira wolqa uyiitannotanna manchu beetti kaajje heeranno assitannote hakkiinnino sae sagaliweellp manchi beetti heera didandaanno konnira manchi beetti sagale babbaxitino dogonni afiranno.

Agatto agatto yineemmo woyiite babbaxxinno garinni qixxaabbannota ikkitanna tenne agattono agannohu manchi beettooti konnira manchu beetti tenne agatto aganno wooyiite lowontanni qorowote ledo ikka hasiissaasi.

Muronna laalo, tenne muronna laalo la'neemmo woyiite lowo garinni afantara dandiitanno lawishshaho kalaqmunni afantannoti muronna laalote dani heerara dandaanno. hattono manchu beetti loose fushshannori no.

Roso, roso la'neemmo woyiite mittu manchi roso rosiyaa ikkiha ikkiro ga'a umisira gobbasira hakkiino sae lowo daraja iillanno. konni daafir manchi beetti rosa hasiissannosi.

Maxaafa maxaafa tini lowo horo uyiitanno mittu manchi maxaafa nabbawannoha ikkiha ikkiro wo'ma mancho ikkanno konnira babbaxitino maxaafa la'atenni wo'ma mancho ikka hasiissanno.

daganna maate, daganna maate mitteenni heedhuro danchaho konni daafira daganna maate mitteeni sumuu yite heera hasiissannose ku''u ku''i qarra shiqe macciishshshanni tiranni heeriro lowontay danchate

Roso roso la'neemmo woyte konne roso rosa lowontanni jawa geeshsha hasiissanno mayra yinummoha ikkiro roso rosino manchi ga'a umisiino sae gobbate ikkanno daafiraati

Booharanni mereersha kone booharanni mereerishsha la'nanni weete lowontta tashshi yaanno lawishshaho mittu manchi qarame woyi giirame noohu hakka mare boohaara dandaanno

Daganna maate daganna maate mitteenni heedhuro lowontanni danchaho daganna maate sumuu yite mitteenni heedhanno woyite qarrisannorichi hakkeyanni dileellanno konnira aye woyinte daganna maate mittee heera hasiissanno

muziiqa yineemmo weete babaxittinoricho xawisanno lawishshaho siriba faarisono iko babax rosu mine lowoti no kuri manchi beeti gidosi nooha fushshate kaa'litannoreetti